Uuna omuntu hopungula iimaliwa yoye nombaanga yontumba oho vulu okukutha ko iinima ngaashi oohauto ookila dhokutalaleka nosho wo ooladio koondando dhagwa pevi lela.

Uuna wa kutha ombinga moshinima shontumba ndele e to kala mo ongoye dhingi, ohopandulwa ihe komahangano ga yooloka, tage ku pe oshimaliwa nenge ohauto.

Ombaanga yoFirst National Bank oyaningi ethigathano lyuudhano wo konyala moka oongundu odhindji kwali dheya nadhani dhingi okwali yiisindanenemo iimaliwa yawo.

Omolwa omashina ngoka goku mbaanga ga indjipala moshilongo, omuntu oho vulu okuya peshina lyoku mbaanga to tula mo oka kalata koye, opo wu mone kutya pwu nako ingapi kombaanga yoye.

Omahangano gokupungula iimaliwa oga ya mekwatathano nomahangano ngoka haga landitha oohauto, opo omuntu a vule okwiilandela oshihawuto she, ta longitha ombaanga hoka taku kala haku nanwa uule woomvula dhontumba.

Omahangano ogendji gokumbaanga monena ohaga gandja omukuli, opo omuntu wu ilandele ohauto yoye to longitha ombaanga ngoye to kala ihe ho nanwa kehe komwedhi.

Uuna toyi kiilongo ya yooloka oho pumbwa tango okuya komalungula opo wu konge kosha iimaliwa yeni oyina ouwindji wu thike peni kiilongo yilwe.

Iipundi ohayi kala yi li pamaludhi ga yooloka noshowo pomitholomo dha yooloka. Opu na yimwe iinene hayi vulu okugwana aantu yatatu nopu na mbyoka hayi kuutumbwa komuntu gumwe.

Komauliko giipindi oha ku kala aantu taa ulike iipundi ya yooloka. Opu na mboka haa landitha oongaku, iizalomwa, iikulya, omambo, oongodhi nosho woo uupeko woongodhi.

Oosikola ndhoka dhina omihandjo ohadhi longitha iipundi niitafula iile, opo aanasikola aehe yamone mpoka taya kuutumba uuna taya li.

Iimaliwa oha tu yi longitha pamikalo odhindji. Oha tu yi longitha oku landa oompumbwe dhetu ngaashi omagadhi, oothewa nosho wo okulanda oongodhi, nayimwe oha tu yi pungula moombaanga.

Oositola odhindji monena ohadhi landitha omapaya ngoka haga kala ga kola nawa. Opu na omapaya gaakuluntu, gaagundjuka noshowo guunona.

Monena aantu oyendji oya pyokoka mokuninga iipundi. Ohaya ningi iipundi yomaludhi nomaludhi. Iipundi yimwe oya ningwa miipilangi yimwe oya ningwa miipilangi ya tulwa uukuusinga nomafulafula opo yi kale tayi monika nawa.

Iitaafula ohatu yi longitha oku tenteka iiyaha. Ohatu yi longitha oku tenteka oombiga, oku tula po iikulya nenge uuna megumbo muna aayenda opo ya kuutumba taya tulilwa po okunwa.

Oombaanga dhoku pungula iimaliwa, ohadhi yapo nomikalo odhindji dho mayinyanyudho. Omikalo ndhika ongaashi, ethigathano lyuuthanguthangu, oku matuka, nenge oku dhana okatanga.

Iimaliwa oyili ya yooloka, no yili woo momaludhi ga yooloka. Iimaliwa yimwe oya thanekwa iipala yaanenentu, yimwe oya thanekwa iinamwenyo, yimwe oyina omiti na yimwe yina omatungo ngoka ga simana.

Omahangano ogendji ngoka haga longo niikulya ohaga ningi omathigathano goku teleka, opo omuteleki dhingi ota vulu oku isindanena mo oshimaliwa she.

Monena ombaanga ndjoka ya tseyika nawa yaNamibia oBank Windhoek, oyili koonono komahala agehe moNamibia, oku ziilila kOshakati, moVenduka, Oshikango, kOndangwa noshowo koCaprivi.

Moostola dhokulanditha oho vulu okwaadha mo iinima ya yooloka ngaashi omagadhi, oothewa, iikulya, iimbisikiti, nosho wo ohamu vulu wo okulandithwa oongodhi.

Omahangano omanene go ku pungula iimaliwa, oge yapo nondunge yo kupa aagundjuka iilonga, yo ya vule ya indjipaleke oombaanga dhawo, yo ta ya ilikolele mo sha shomekutu.

Okombitha ya kuku, oya tungwa nawa pamukalo, gwopashinanena. Muna oosikopa dha longwa miipilangi, okombitha oyina wo olusheno, yo oha yi kala yina iiyimati ya pakelwa nawa.

Muuyuni omu na aantu mboka yi ilongela okuteleka. Aantu mbaka ohaya longo momahala gi ili nogi ili yamwe ohaya longo momagumbo, yamwe ohaya longo momahala gomalandithilo giikulya yapya opo ya telekele aantu mboka taye ya iikulya ya towala nawa.

Egumbo lyoye opo li kale lyo opala li li pamuthika gopombanda owa pumbwa okulandela mo iipundi. Iipundi oyi li momaludhi ga yooloka. Opu na mbyoka ya ningwa niitenda noshowo mbyoka ya ningwa niipilangi taku tulwa nduno uukuusinga wu li ko wo opala ko.

Iimaliwa ohatu yilongitha okulanda iitungithi yomagumbo ngaashi iipilangi, iipeleki ,oondhopi, oosamende ,omakende noshowo oombete.

Konyala iipundi, iitaafula nooskopa ayihe oya longwa miipilangi. Opena ooskopa ndhoka dha tungilwa momakuna, opena ndhoka hadhi vulu okutumbwa , opuna ooskopa dhina omiyelo opena woo dhimwe dhina omasipili.

Uuna nda hala oku tula iimaliwa kombaanga, ihandi yiwe kombaanga hoka kuna omikweyo omile, ohandi yi owala kokashina, opo ndi tule ko iimaliwa kombaanga hoka yandje.

Kakele kokupungula iimaliwa mombaanga, ombaanga ohayi si oshinakugwanithwa shokutumuna aantu uutumwalaka uufupi tawu ya halele aantu omathimbo gomatango omanene ga yambekwa.

Aantu mboka yena iiyimati oyindji momagumbo gawo, ohayayi komaulukilo giipindi opo yakalandithe iiyimati yawo kondando yagwa pevi lela yoyiimonenemo iiyemo yawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa yimwe oya thanekwa aaleli, yimwe oya thanekwa omatungo ngoka ga simana moshilongo, yimwe oya thanekwa omiti ndhoka dha simana moshilongo, yimwe oya thanekwa iinamwenyo.

Ombaanga kadhi shi owala dho ku pungula iimaliwa, ihe ohadhi gandja wo oompito kaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yo pombanda nenge aagundjuka mboka kaye na iilonga, opo yeya longele yo ya ilikolele mo sha.

Oombaanga dhokupungula iimaliwa odheya po nondunge yokutuma uutumwalaka uuhupi mboka hawu taambathanwa komalungula, tawu lombwele aantu shoka oshipe muushina wokumbaanga.

Oombaanga dhokupungula iimaliwa, ohadhi etapo uutumwalaka uufupi mboka hawu kala komalungula tawu lombwele aantu yambaange nayo, oshowo tawu gandja omwaalu gwiimaliwa mbyoka hayi vulu okutulwa muushina (ATM).

Moshilongo shetu omuna aantu yapyokoka mokuninga iipundi. Aantu mbaka ohaya ningi iipundi yomaludhi ga yooloka, iikumithi yo iiwanawa. Iipundi yimwe ohayi ningwa momikalo dhomatyofa, yimwe ohayi ningwa momikalo dhuupundi hoka ngele owa kuutumba otovulu wiishike ko.

Iimaliwa yomaludhi nomaludhi ohatu yi adha miilongo yayooloka. Iimaliwa mbika kombanda ohaku kala kwathanekwa, unene kuyimwe okuna iipala yaanenentu yomoshilongo shawo, kumwe okuna omatungo ngoka gasimana, nakumwe twaadha kuna iinamwenyo.

Omahangano ogendji gokuumbaanga, ohaga pandula aantu mboka ya longa nuudhiginini okutya omomailongo gawo nenge miilonga yawo mokuyapa iimaliwa.

Shampa wuna ompumbwe yasha oho yi mositola e to kongo ayihe mbyoka wa pumbwa nomanga mositola inoo zamo, oho yi peshina mpoka ho ka dhengitha ayihe wa landa ,wa kutha e to yi futu.

Uutemba womeya owuli pomaludhi ga yooloka, opuna wumwe wa longwa miipilangi, wumwe owa longwa momasipili nawulwe wa longwa momakota gomiti.

Aanangeshefa ohaya ningi omauliko giinima mbyoka yena okulanditha. Aakwashigwana ohaya landa iipumbiwa yawo ya yooloka pomahala mpaka, ngaashi oondjato, oongaku nosho wo tuu shoka ya pumbwa.

Omahangano ogendji ngoka haga pungula iimaliwa, ohaga eta po omayinyanyudho ogendji ga yooloka, opo ya kaleke po aantu yawo yo ya hile wo yalwe ye ye ya pungule iimaliwa yawo nombaanga yawo.

Muuyuni kehe oshilongo oshina oshimaliwa sha sho. Iimaliwa oyili pamaludhi ga yoolokathana. Yina omathano ga yooloka noshowo oyi na omalwaala ga yooloka.

Omahangano gokupungulwa iimaliwa ohamu ningwa iigongi moka aanenentu haya yongala pamwe ya taambathane omadhiladhilo nenge ya kandule po omikundu.

Ombaanga dhoku pungulila oshimaliwa odhina wo oshi nakugwanithwa shoku gandja sha kaa kwashigwana yawo omagano ngaka ohaga kala giinima ya yooloka ngaashi iikwathitho yomegumbo nenge iikulya.

Iipundu oyili pomaludhi gayoloka yo yaningwa pamikalo dhayoloka, opena iipundi yomatyofa mbyoka hayi kaatumbwa komuntu nenge kaantu yevule puyaali opena wo mbyoka hayi kaatumbwa komuntu gumwe.

Oombaanga dhoku pungula iimaliwa, oha dhi yapo nomathigathano go thaatha, moka omuntu ho vulu oku ilikolela mo oshimaliwa. Uuthigathano mbuka omwa kwatelwa, omuntu to vulu oku thanekasha to shi tula komalungula to ya popimo opo ihe wu ye moshi hogololitho.

Muuyuni otu namo oositola odhindji, oositola dhimwe oha dhi landitha iizalomwa dhimwe oha dhi landitha iikulya dhimwe oha dhi landitha oongaku nadhimwe ndhoka hadhi landitha iipundi, iitafula noombete.

Muuyuni omu na omaithano ogendji. Momaithano moka omwa kwatelwa mboka ya pyokoka okuninga omitse dhombete. Omitse ndhika ohadhi ningwa pamaludhi ga yooloka, pu na ngoka ga ningwa miipilangi oyo ayike nagamwe ga ningwa miipilangi hoka haku tulwa oolamba nenge uunima tawu tayima.

Omolwa uufuthi mboka walonda oombaanga dhokupungula iimaliwa odheyapo nomukalo ngoka omuntu to vulu okulonda oshihauto eto futu nongodhi nenge wutume iimaliwa kongodhi yomuhingi.

Oombaanga dhokupungula iimaliwa odhe ya po nondunge ndjoka omuntu ho vulu okutula mo omukulupe goye. Oto kala ho mu futile, opo uuna a ka mana oondjenda, efumviko lye ota li ka enda nawa, oshoka iimaliwa opo yi li.

Omahangano goku pungula iimaliwa ohaga pititha uutumwalaka uufupi komalungula, mboka hawu halele aalanduli yawo omwedhi omupe gwa yambekwa.

Omahangano gokupungula iimaliwa oga ya mekwatathano nomahangano ngoka haga landitha iilongitho yomegumbo, opo ya shiwe yeyi landithe kondando ya gwa pevi lela.

Oombaanga dha yooloka ohadhi ningi omathigathano ga yooloka. Omathigathano gamwe ogiimaliwa nogamwe ogiihauto, moka omuntu ho vulu oku isindanena mo ohauto yoye.

Omolwa ehumo komeho monena omuntu oho vulu okuya koshilongo shilwe hoka tovulu wo okukala tolongitha oombaanga ndjoka holongitha mishilongo shaayeni.

Omahangano goku pungula iimaliwa oha geya po nuudhano, moka omuntu hopulwa omapulo nomuyamukuli dhingi oha isindanene mo iimaliwa ye ya konda nande opoondola omayovi gaali.

Aantu mboka haya mbaanga nongodhi oyena uuwanawa wokutuma iimaliwa okuza kombaanga yawo tayi yi kombaanga yomuntu gumwe mbala, yo yena wo uuwanawa wokumona omahokololo goombaanga dhawo.

Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda oothewa dhoku iyoga, omagadhi gokulya, oohauto, oombete nomagumbo. Ohatu vulu wo okuyi longitha okufuta oosikola nenge okupa ookuume ketu.

Tate sho ali kuAngola omvula ya ziko okwali ayi paantu mpoka ya pewa oshinakugwanithwa shoku pingakanitha iimaliwa. Moka ali a gandja iimaliwa mbyoka azi nayo koshilongo shawo opo a wape a pewe mbyoka yomoshilongo shawo moka ali.

Konyala oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa mbika ohayi kala ya thaanekwa omathano gi ili no gi ili. Opena yimwe yina omathano gaa nenentu yomoshilongo shawo, opena yimwe ya thaanekwa omiti dhoka dha simana nenge poomito dhimwe oha ku kala kuna ethano lyiinamwenyo.

Okamwameme mati okeyapo nondunge yokuninga iipundi, pamuthika goshinanena. Ohaka kutha iipilangi etakeyi tula kumwe nawa. Miipilangi moka ohaka tulamo omafulafula nenge taka yalako omalapi, etaka ga tulwako. Opo Iipundi mbyoka yikale yili nawa okukuutumwa.

Moostola odhindji ndhoka tuna moshilongo omwakwatelwa woo oostola ndhoka hadhi landitha iinima yiinamwenyo. Iinima mbika ongaashi omiti dhiinamwenyo oowenda dhiinamwenyo oshowo omagadhi giilalo mbyoka hayi adhikwa kiinamwenyo.

Komaulikilo giipindi oha ku kala aantu taya ulike iipindi yi ili noyi ili. Iipindi mbika ongaashi: omizalomwa , iikulya , oongaku , uudhanitho waanona noshowoo oombuto dhoka hadhi ka longithwa oku kuna momapya.

Oombaanga dhoku pungula iimaliwa odhayi momakwatathano noositola ndhoka hadhi landitha oohauto opo omuntu avule iilandele ohauto ye talongitha ombaanga.

Ekopi lyokolusheno ohatu li longitha oku fulukitha omeya goku iyoga, oku fulukitha omeya gokoothiwa nenge gotee. Monena ohatu li longitha wo oku fulukitha omeya goku telekitha.

Oombaanga dhoku pungula iimaliwa odhayi mekwatathano naatungithi yomagumbo opo omuntu a vule oku futa egumbo nenge okulanda egumbo ta longitha ombaanga.

Meme okwa landa okataafula kena iipundi ya longwa miipilangi . Hoka hatu kala tatu longitha uuna tatu li omwiha nenge uulalelo.

Megumbo lyaandjetu mondoolopa omuna ehala lili pondje lyo mayinyanyudho. Ehala ndika olyina iipundi, oshitaafula nosho wo omambako.

Oombaanga dhokupungula iimaliwa ohadhi si oshimpwiyu shokuninga uutumwalaka uufupi mboka hawu taambathanwa komalungula tawu halele aantu omvula ompe nenge okilisimesa ya yambekwa.

Oositola odhindji monena odha e ta po omukalo moka omuntu to vulu oku landa iinima oku pitila mongodhi. To ulike ayihe mbyoka wa pumbwa, to yi futu mongodhi ta yi etwa ihe paayeni.

Uukuma mboka hawu adhika muundjugo owuli pimaludhi ga yooloka, owatholomwa woo momitholomo dha yooka . Opena mboka walongwa momakuma nawumwe mboka walongwa miiti

Oombaanga dhokupungula iimaliwa odhayi mekwatathano noositola ndhoka hadhi landitha iihauto. Omuntu opo avule okulanda oshihauto she talongitha ombaanga. olundji ombaanga ohayi kuthako kondando yoshihauto shoka opo aantu oyendji ya vule okulanda.

Omolwa uutalala mboka wu li ko, ombaanga yoFNB oya eta po ondunge yokulanditha omashina goku ninga otee nenge okoothiwa kondando ya gwa pevi lela.

Omolwa uutala mboka wuli ko, meme okwa tokola aye kositola yii kutu opo eke tukongele oombayikitha dha kola nawa dhoku keelela uutala.

Omahangano ogendji oha ge tupe omathigathano ga yooloka. Omathigathano gamwe ogo ku teleka, gamwe ogo ku tondoka, gamwe ogo ku imba, moka omutelekidhingi nenge omumatukidhingi, nenge omu imbi dhingi ha vulu okusindana mo sha.

Oombaanga dho ku pungula iimaliwa, odhe yapo nomukalo gwoku tuma uutumwalaka uufupi, opo ya komangele, aalanduli yawo opo ya kale ya takamitha aantu mboka ha ya yugu aantu iimaliwa.

Uuna omuzalomwa goye gwakulupa. Ohoyi kositola opo wushiwe wukiilandele po gumwe. Oositola odhili pomaludhi ga yoolokathana opena oositola dhoongaku, opena oositola dhiikutu, opena oositola dhiikulya noshowo oositola dhomapaya.

Ombaanga yo ku pungula Iimaliwa oyeyapo nondunge yuutumwalaka uuhupi mboka hawu tumwa komalungula tawu lombwele aantu ngele otaya vulu okupungula noongodhi nenge ngele ota ya vulu oku landula iimaliwa yawo kongodhi.

Omolwa uufuthi mboka wa iindjipala monena aantu ihaya pungula we iimaiwa yawo momagumbo ihe ohaye yi fala kombaanga oko ya ka pungule.

Methimbo lyongaashingeyi ngele ino hala okutumba iimaliwa peke. Ohoyi kombaanga eto yi pungula . Oho pewa ihe okakalata hoka tokala holongitha uuna wa hala okulanda sha mositola.

Omushiinda okuna iilonga yokulanditha mositola. Iilonga ye unene oyo kuulukila aalandi mpoka iinima mbyoka yapumbwa yili, okuyuulukila iinima mbyoka opo yeya mo mositola, noshowo mokuya kwathela mokufuta iinima ayihe yakutha.

Uuna waya kositola wapumbwa sha, oho yi molaaka , eto hogolola shoka wapumbwa, opo ihe nduno toyi peshina , tokutha iimaliwa eto futile iinima aihe mboka walanda.

Maandjetu moseti, omuna oshi taafula, shoka sha longekidhwa nawa, nsho opalekwa no shina iipundi, sha nuninwa aayenda.

Omahangano gokupungulila iimaliwa ohaga vulu ge etepo omainyanyudho ga yooloka. Omainyanyudho nono ohamu vulu mu kale omathigathano gokuimba.

Muuyuni omuna oostola odhindji dhayooloka. Omuna oostola dhiikutu, dhiikulya noshowo oostola ndhoka hadhi landitha omapaya, uundjato noshowo oongaku ndhoka dha kola nawa dhoshilumentu noshowo dhoshikiintu.

Iitaafula oyili pamaludhi ga yooloka yo oya longwa wo momikalo dha yooloka. Opena iitaafula ya longwa miipilangi, yimwe oya longwa momasiipili nayilwe ya longwa miitenda.

Uuna omuntu akutwa alonge oshilonga shontumba, konima shama oshilonga shono shapu, oha futwa iimaliwa ye mbyoka ali anuninwa. Iimaliwa mbika oyo nee haka longitha okwiilandela omizalomwa nashihe shoka apumbwa.

Meme sho ayile koshilongo shaTanzania okwali apewa oondolo 1000, moondola moka okwali akuthamo yomizalomwa nosho woo oongaku ombwanawa.

Aantu oyendji monena ohaya kanitha iimaliwa yawo tashi pitile momukalo gokukutha po oongodhi dhaantu mboka haya yugu aantu iimaliwa. Aantu mbaka ohaya pula nduno omaukwatya guukalata noshowo onomola yomeholamo yokakalata, opo ya vule ya yuge.

Komaulikilo giipindi aantu oyendji ohaya gongala opo yuulike iipindi yawo yi ili noyi ili. Opena mboka haya landitha oondjato, yamwe ohaya landitha oongaku, yamwe ohaya landitha omapaya noyamwe ohaya landitha iizalomwa.

Iitaafula oyasimana oshoka kuyo oko hatu ilongele ko oko hatu shangele moosikola. Iitaafula ohatuyi longitha wo momagumbo, okutentekako oombiga niiyaha yetu.

Omahangano gokupungula iimaliwa oga eta po ondunge ndjoka yo ku futa aaniilonga yawo oku pitila mongodhi. Iimaliwa ayihe oha yi pitile koombaanga ndhoka ha ya longitha.

Aantu mboka haya longo momahangano goku pungula iimaliwa ohaya yalula iimaliwa yawo kehulilo lyesiku, opo ya kwashilipaleke kutya omuyalu ngoka gu li kookompiuta ogwi ifa naangoka yena.

Una oombanga dha ninga omathigathano goku tondoka otu hole oku kutha ombinga oshoka oto vulu wu isindanenemo oshimaliwa, okahema nenge uugala.

Omolwa evalo lyameme ndyoka lyili ko momasiku tageya, otwa tokola tuye naamwamemekadhona kositola yoondjato , opo tuka hogolole ondjato ndjoka ombwaanawa tuyi mulandele onga omagano gevalo lye.

Uuna ositola yontumba tayi dhana oshi indingili shontumba, ohaya kuthako koondando dhiinima mbyoka haya landitha. Etaye dhi eta kondando onshona opo ya mone aalandi oyendji.

Uuna waya kondoolopa yontumba hoka kuuna ko olukalwa oho hiile ondunda ndjoka hayi kala yo opalekwa yo oya yela nawa, ya tulwa omalapi omawanawa noshowo yi na oshitaafula noshipundi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa mbika ohayi kala yaza kwaambyo iishona lela ngaashi oondola ntano yu uka kwaambyoka iinene ngaashi oondola omathele. kombanda yiimaliwa hoka ohaku kala kwa thanekwa aaleli, omatungo ,iinamwenyo nenge iimeno.

Egumbo opo lyikale lya opala ohalyikala lyalandelwa uumate. Opena oositola odhindji dhoka hadhi landitha omamate gomo magumbo okuza kwaangoka omanene sigo okwaamboka uushona.

Iipilangi oyi na iilonga oyindji noyasimana. Iipilangi ohatu yi longitha mokweeta po oombete, okuninga iipundi, okutungitha omagumbo nosho wo okuninga omiyelo.

Aantu ohaya ningi omathigathano gayoloka. Ope na omathigathano guuthaguthangu. Ope na omathigathano goku matuka. Ope na omathigathano goku enda. Noshowo gamwe goku thanga etanga.

Uuna omuntu waya koshilongo shilwe, oho pumbwa okushendja iimaliwa yoye opo wupewe mbyoka hayi longithwa moshilongo moka , oshoka poompito odhindji iimaliwa ihayi longo moshilongo shaayeni.

Uuna omuntu wa pumbwa sha ohoyi kositola . Etokongo mo ashihe shoka wa pumbwa mo eto gandja nee oshimaliwa wushi futile ngoye vule wushune nasho.

Omahangano ogendji goku pungula iimaliwa ohaga ningi omagathigathano, omathigathano ngaka omwa kwatelwa ofatana hokoompadhi, okatanga kokoonyala, oku tondoka, nenge okweenda, moka omudhani dhingi ha ilikolelemo oshimaliwa she.

Muuyuni kehe oshilongo oshina oshimaliwa sha sho. Iimaliwa mbika ohayi dhimbulukwa oshoka kombanda yoshimaliwa ohaku kala kwa shangwa edhina lyoshilongo hoka oshimaliwa sha za.

Momahala gomalandithilo ohamu adhike omaludhi giinima ga yoolokathana, onkene opo pu kale elanduladhano ohapu longithwa oolaka ndhoka hadhi kala dha pakelwa nawa.

Oombaanga kadhishi owala dhokupungulila iimaliwa ashike odhi na wo oopolohalama ndhoka dha tulwa po dhokukwathela okufutila aailongi yokiiputudhilo yopombanda.

Mositola kehe omu na aantu mboka haya longo mo. Aantu mbaka ohaya kwathele aantu ya mone shoka taya kongo. Ohaya kwathele wo aantu ye ya ulukile iinima yomaludhi nomaludhi nosho wo pomashina uuna taya futu.

Sho kehe oshilongo shi na iimaliwa yasho oshowo kehe oshimaliwa shi na ethano lyasho, ndoka li li kombanda. Iimaliwa yimwe oya thaanekwa iinamwenyo mbyoka yi li moshilongo moka, yimwe oya thaanekwa omatungo omanene ngoka taga adhikwa moshilongo moka. Yimwe oya thanekwa iipala yaakokoli pelesidente.

Oombaanga odha ningi omakwatathano noositola ndhoka hadhi landitha ooradio noshowo uukwatimawi, opo ya vule oku wu landitha kondando ya gwa pevi lela.

Megumbo ohamu kala iitaafula ya yooloka. Ope na iitaafula mbyoka ya longwa yi na iipundi mbyoka hayi longithwa kaanegumbo ayehe, uuna taa li omwiha nenge uulalelo, opo ya kaantumbe pamwe.

Uuna wuna oshimaliwa oshinene ndele owapumbwa iimaliwa ishona ohokundathana nomuntu opo omuntu ngoka ekupe iimaliwa ishona ngweye tomupe mbyoka wuna iinene inayi shendjuka.

Iimaliwa ohatu yi longitha pomikalo odhindji . Ohatu yi longitha okulanda iikulya, ohatu yi longitha okweenda nayo miihauto, uuna tatu lefa ohatu yi longitha okulanda iizalomwa oshowoo okulanda omagadhi gokulya nogokugwaya.

Konyala oosikopa adhihe odha longwa miipilangi ashike odhi na omitholomo dha yooloka. Opuna oosikopa ndhoka dha tulwa omiyelo, opu na ndhoka kadhi na omiyelo, opu na ndhoka dhi na omiyelo dhi na omasipili omanene naandhoka kadhi na sha.

Egumbo opo lyi kale lyoopala ohali landelwa iipundi yopashinanena yoopala noshowo uutaafula. Uutaafula owu li pomaludhi ga yooloka opuna mbu waningwa momasipili naamboka wumwe wa ningwa miipilangi.

Omahangano ogendji gokumbaanga moNamibia oha ga ningi omathigathano ogendji ya yooloka. Omathigathano gamwe ngoka ogo ku enda, gamwe ogo ku hinga oombasikela. Omudhani nenge omuhingidhingi ohe pewa olupandu loshingoli nenge oshisiliveli.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oha tu yi longitha oku landa iinima oyindji ngaashi iipundi, oosikopa, oku futa osikola, oku futa omeya oshowo oku futa olusheno.

Aantu ohaya fala iimaliwa koombaanga hoka taya tamekelwa epandja ndjoka taya kala haya tula iimaliwa yo ya gongele ya vule okulanda omagumbo gawo nenge oohauto dhawo.

Komauliko giipindi, oha ku kala aantu ta ya landitha iinima yi ili no yi ili. Yamwe oha ya landitha oongaku noohema, yamwe oha ya landitha oolamba , yamwe oha ya landitha oothewa, nayamwe ha ya landitha iikulya.

Muuyuni omu na iilongo oyindji, onkene kehe oshilongo oshi na oshimaliwa yasho. Iimaliwa olundji ohayi kala yi na omathano. Omathano gamwe ohaga kala gaanenentu, gamwe ohaga kala giinamwenyo nolundji gamwe ohaga kala ge na omiti ndhoka dha simana.

Uuna omuntu ayi koshilongo shi ili owa pumbwa oku ka shendjitha iimaliwa yoye opo wu pewe mbyoka hayi longithwa moshilongo moka sho shi ninge oshipu kungweye oku inyenga okuza pomahala gi ili nogi ili. Oku landa iinima mbyoka wa pumbwa, nosho wo okwiininga nawa moshilongo moka.

Omolwa ehumokomeho, oositola odhindji dhopaife odhina uushina wokufuta. Omuntu tofutu, tolongitha okakalata koye kombaanga.

Iimaliwa oha tu yi longitha mokulanda iinima mbyoka twa pumbwa. Iinima mbyoka ongaashi ookila dhokutalaleka, oosikopa, oombete, iihauto, iikulya nakehe tuu shoka twa pumbwa opo tu kale nawa monkalamwenyo.

Kakele komapopitha ngoka haga dhanwa kuunona, oositola dhiikutu ohadhi kala woo dhina omapopitha ngoka haga kala gazelekwa geli meni nenge pondje yositola opo ga ulike iikutu mbyoka yi li meni lyositola.

Iitaafula oya longwa pamikalo dha yooloka. Opu na iitaafula mbyoka ya longwa momasipili, yimwe oya longwa miipilangi, na aluhe iitaafula mbika oyi na omitholomo dha yooloka.

Oombaanga dhokupungula iimaliwa oha dhi ya po nuudhano wi ili no wi ili. Oha dhi ya po nomathigathano goku tondoka nosho wo okatanga kokoompadhi nenge omathigathano gokwiimba, moka omwiimbi dhingi nenge omutondoki dhingi ha pandulilwa iilonga ye

Omahangano goku pungula iimaliwa, oha geya po nomathigathano gi ili nogi ili, ngaashi gokutondoka, go kudhana etanga, gokuyoga, noshowo goku enda, moka omudhani dhingi ha vulu oku isindanena oshimaliwa she.

Omahangano gayooloka go ku pungula iimaliwa, oha geya po nomikalo odhindji dhomawudhano. Opo ihe ongundu ya dha dhingi, nenge omuntu ngoka a dhana dhingi, ota vulu oku imonena oshimaliwa she.

Moshilongo shetu omu na omukalo ngoka omuntu ho gongele iimaliwa iikukutu nuuna ya ninga oyindji, oho vulu oku yi fala kombaanga ngoye toka zako naambi yomafo.

Uuna omuntu to nana oshimaliwa shoye pokashina kiimaliwa, oto vulu wo okutala okutala kutya owunako iingapi kombaanga yoye, opo wu kale kwashilipalekwa kutya mbyoka yi liko oyo ngaa ya kalako.

Uuna omuntu ahala iiyimati kondando yagwa pevi ohaningi onkambadhala opo aye komatala ekiikongele iiyimati ye yomaludhi gayooloka kondando yili hwepo.

Oositola odhi li pamaludhi ga yooloka. Opu na ositola yiikutu, opu na ositola yoongaku noshowo ositola yiikulya moka omuntu to adha omaludhi konyala agehe ge li mo ya topolwa nawa, kehe oludhi olu li polaka yalyo.

Oombaanga dhoku pungula iimaliwa, odhe ya po nondunge, moka omuntu to ho vulu oku landa egumbo nenge to ilandele oshihauto shoye, to futu ko nombaanga.

Uutemba wokwiiyogela koonyala owuli pomaludhi ogendji wo owa tholomwa woo shayooloka, opuna mboka walongwa momasipili, wumwe owalongwa miitenda nawumwe owalongwa miipilangi.

Moshilongo omu na omaithano ga yooloka. Omuna aantu haya longo moombaanga, aantu haya longo momeya nayamwe haya longo moositola.

Oombaanga dhokupungula iimaliwa ohadhisi oshimpwiyu shoku tuma uutumwalaka uuhupi komalungula. Tadhihalele aalanduli yadhoo omwedhi guli nawa, omuvo guli nawa, nenge okilisimesa ya yambekwa.

Omahangano gokupungula iimaliwa, ohaga gandja uutumwalaka uufupi kaalanduli yawo, taya kunkilile aalanduli yawo koongodhi, opo yatale nkene iimaliwa yalongithwa.

Omahangano gokumbaanga ogeya po nomukalo gokukwathela mboka yeli moompumbwe moka omuntu hovulu okugandja okashona hoka wunapo. Oto vulu wo okugandja iikutu, omapopitha gaanona, omambo osho wo iikwatelwa.

Omaulikilo giipindi oha ga kala aantu ta ya landitha, iinima yi ili, no yi ili. Iinima mbika ongaashi: Uulyenge womothingo, uulyenge wokiikesho, nosho woo omathano ngoka ha ga tulwa kekuma.

Omumati gopuushiinda wetu okwa pyokoka miilonga yokoonyala. Iilonga mbika ongaashi okuninga oosikopa, okuninga iipundi, okuninga iitaafula nosho wo okuninga omiyelo.

Oombanga dho ku pungula iimaliwa ohadhi gandja wo omakwatho kaanasikola dhingi, mboka ya hala oku ka ilonga miiputudhilo yo pombanda mo ku ya futila iiputudhilo.

Omukadhona opo akale tamonika oopala oha imbabeke moshipala noshowo ta gwaya omagadhi taga monika nawa komulungu. Omagadhi ngono ohaga vulu ga kale omatiligane, omambulawu nenge gafa oshipa sholutu.

Aakwashigwana yaNamibia osho wo iilongo yimwe ngele yayi koIndia, ohaya pumbiwa ya lundulule iimaliwa yawo kwaambyoka yaIndia. Ohashi kwathele opo ya lande iipumbiwa yawo.

Muuyuni aantu oyendji oya tunga omahala ngoka haga hiilwa kaantu yi ili noyi ili uule wesiku nenge womasiku yo taya lala mo ndele etaya futu.

Uuna wa ka talelepo oshilongo shontumba, oho pulwa wu gandje iimaliwa mbyoka yo koshilongo sheni, opo ihe wu oewe iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka. Opo ekalo lyoye moshilongo moka li kale li li nawa.

Aantu mboka ye na ohokwe yokupungula iimaliwa iikukutu ohaya kala wo ye na epitikilo lyoku yi fala kombaanga, opo ya ka ze ko naambyoka yomafo.

Omolwa oongodhi ndhi dhe ya ko monena osha ninga oshipu kaantu ya tume iimaliwa ya lande iinima yawo mbyoka ya hala komalungula nenge wo ya mone oshimaliwa.

Moonkalamwenyo omuntu owa pumbwa iimaliwa, opo wi ilandele iinima mbyoka wa pumbwa. Iimaliwa oto vulu okulanda nayo ohauto, oto vulu okulanda nayo egumbo nenge wo to landa nayo iikulya nenge omagadhi goye gokugwaya.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatuyi longitha okulanda oompumbwe dhetu, oompumbwe ongaashi, iikulya, omagadhi, nosho wo oosikopa.

Omahangano ogendji moNamibia ohaga ningi omathigathano gayooloka, muna omathigathano gokutondoka, gokundaanisa, gokwiimba nenge wo okudhana etanga. Omudhanidhingi ohapandulilwa mwaashoka a ninga.

Komaulikilo giipindi ihaku kala owala aantu taalanditha iipindi yawo ohaku kalala wo omahangano omanene goku pungula iimaliwa ngoka haga kala taga gandja uuyelele kombinga ya nkene wuna oku kala wa mbaanga nomauwanawa ngoka omuntu to vulu okumona mo uuna wa mbaanga nawo.

Omvula ya ziko sho meme a yile kOkongo okwali a pewa oondola omathele gaali ku kuume ke moka Ali a land mo othewa yomoshipala oshowo omagadhi gokwiishasha.

Omahala gomainyanyudho ogendji ohaga kala gena uupundi mpoka aantu haya kuutumba oshowo ohaga kala gena omeya moka aantu haya yogo opo yi iyuvithe nawa.

Muuyuni omuna oositola dhomaludhi nomaludhi. Oositola ndhino ongaashi, oositola dhiikutu, dhiikulya, noshowo oositola dhomagadhi. Meni lyoositola ohamu kala muna oolaaka, ndhoka dha pakelwa dho opala, opo ositola yikale yina elandulathano ewanawa.

Moshilandopangelo shaNamibia omu na omahala ogendji ngoka twaadha pu na oositola dhomaludhi agehe okuza koositola dhoongaku, koositola yoothewa, koositola dhiikulya, koositola dhoongala noshowo koositola dhomaleke omatoye.

Aluhe tatekulu ngele a kutha oshimaliwa mokashina ko kumbaanga oku hole oku yi yalula, opo a kwashilipaleke kutya omwaalu ngu ali a hala ogo tuu a mona.

Aantu ohaya yi koombanga opo yaka pungule iimaliwa yawo. Moka omuntu ohoyi kombanga wuna iimaliwa toyi gandja tayi pungulwa to pewa okakalata hoka kena iimaliwa yoye.

Una omuntu waya koshilongo shontumba iimaliwa ohoyi pingathanitha opo wu pewe mbyoka hayi longithwa moshilongo moka oyone to vulu oku enda nayo noshowo oku inyenga nayo moshilongo moka wamanguluka.

Ondunda yopashinanena moka mu na ombete ya yalwa nomakumbatha omatokele. Omu na okalamba kokolusheno. Omu na iipundi yi li iyali yi na uukuusinga noshowo uukuutumbitho nomu na wo uuhalasa uyali wokunwina.

Oshitafula sha kundukidhwa kiipundi. Oshitafula shika niipundi otayi ulike ya longwa miipilangi. Yo yene otayi ulike yafa lela yopashinanena.

Omathano ga payindwa koonyala , iiyaha , iizalomwa yomothingo , oolamba dhili po dha tema nawa , omukulukadhi nguno ye mwene okwafa oye ha landitha mositola mu .

Okatumwalaka hano okena sha niiyenditho, moka taku ti wu kala wa kwashilipaleka kutya omalamba goye agehe otaga longo, go oga tema nawa.

Iipilangi, uumeno wumwe uushona wumwe owakoka. Ombulukweya yaanekwa komuleko, omiti, omuntu akaantumba.

Iipata yohauto, okatumwalaka naketulombwele wo tupwikine komayinyengo ngoka hanganingwa kohauto, opwa tulwa wo onomola poka tovulu oku dhengela ngele omuna ohauto tayi ningi omayogelelo kageli nawa.